Zvinokudzwa zvinowanikwa zviriyo vanhu vanopfekedzwa ndhlubo dzekuzvidzivirira kana veipinda kunoitwa zvekuhloyiwa navo vanhloya vane kodzero yekupfekawo zveku zvidzivirira.

Variyo vanofundira, kuzodetseredzera vanenge vane zvitenda, zviya zvinenge zvanyanya kukomba, veizwi azvichanyanyi kuda kuzwi munthu arambe eihamba kune vamweni, nokuti unokwanisa kupa vamweni.

Variyo vanodetseredza muhupenyu hwevanthu kana pachinge paita chitenda chinoda kudzivirirwa vanopfekao hanzu dzavo dzekuzvidzivirira veipinda muntharaunda veidetsera vanthu.

Tinazvo zvitenda zvinowanikwa mukati momuyiri momunhu, zvinenge zveyida kuzohloyiwa nemadhokodheya nanamukoti veyishandisa michina ino ongorora kuti chitenda chirikubva ngepari.

Dziriyo mitombo dzinotidetseredza pazvitenda zvedu zvatinenge tiinazvo. Musangano akadziemera ega anopindirawo muzvitendazvo kuti adetsere vantuvo kuti vahloiwe pachena.

Zvinokurudzirwa kuti vantu vapfeke zvi ndxoko zvekuzvi dzivirira kana kune chitenda chinenge chazi chinodiwa ku dzivirirwa uye vantu vayayiye va teerere kuti vasafa nekushaya ruzivo.

Tine zvitenda zvinobata kubva kuhuchechana kusvika kuvatana, zvitenda izvi zvinokwanisa kutapurirwana kubva pamunthu umweni zveienda pane umweni ngendaa yemututu wetinenge teifemedzana.

Tinokurudzirwawo kuti tidetserane nevebazi rezveutano apo pavanenge veida kufafaidza dzimba dzedu veidziirira zvitenda zvinokonzerwa ngenhunga, tisaramba kufafaidzirwa dzimba dzedu.

Zviriyo zvinoitwawo nanamazvikokota pavanenge veida kuona kuti munyikamwo amusisina chitenda chavanotsvaka ere vanthu vanozviendera pavo pavanodira kunohloiwa.

Variyo vanorwara ngezvitenda zvemukati mwemuviri izvo zvitenda zvinotiziikanwa zvinotogarirwa mihlongano nemihlangano nevantu majanarebvu eitarisa kuti todini nazvo zvitendazvo.

Ndinodaradza kuona muntu eifundisa kuti kuhlambe nyara unohlamba weita sei. Kuhlambe nyara akusi kungoisa sipo nemvura kuti zvingoita, pane muhlambiro wokuchenesa nyara dzako.

Zviripo zvitenda zvinode kugara zveihloyiwa madzimai ega ega kuitira kuti vasabatwa ndizvo vakarivara zvitenda izvi zvinosanganisira gomarara rechibereko nerezamu.

Zviriyo zvinodetseredza upenyu hwemuntu, muntu ngaagare eihloyiwa kuti ave neramangwana rakanaka vechidiki ndivo vanokurudzirwa kuti vagare veienda kuzvibhedhlera.

Zviriyo zvirwere zvinoda kuramba zveihloiwa nadhokotera iyena akadzivhara kuitira kuti asabata chitenda chaunenge uinacho chitenda ichi chakafanana nechitenda chakamboitika chebesha mupengo.

Variyo vanhu vanorwara nezvitenda zvemukati mwemuviri izvo zvakafanana nezvitenda zvemadziso vanenge veitoda kutanga vahloyiwa kuti vaonekwe kuti chitenda chavanacho ndechiri kuti vaone kudetsereka.

Zvine gondiso negwinyiso mukati kuti muntu wega wega zvichengetedze utano hwake kunyazi aripamushando wake madhokodheya nanamukoti vanokurudzirwa kupfeka mbahla dzekudzivirira kubva kuhutenda.

Vantu vano kuridzirwa kunodzivirirwa zvitenda zvinenge zvanzi zvinoda kudzivirira nekuti hazvidetseri kuramba kudzivirika iwe uchizobatwa nechitenda chinogona kuzotora upenyu hwako.

Zviriyo zvitenda zvinotoda kudzivirirwa kuti muntu agare anazvo zvekudzivirirwa mumuviri make. Kureva kuti chitenda chikauya hachichakwanisi kumubata nokuti chinorwiswa.

Zviro zvakanakisa yaemho munyika mwedu kumabuya uno kwaitamike mvura muntu waihambe mumango wekunochera mvura, mvura yacho yaaichera inenge isina kudzivirirwa. Mazuwano mumabuya yave jerawachera mvura yakachena.

Pashi reshe rinokurudzira kuti vanthu vave vanopuhwa mitombo inodzivirira ndombi nemadzimai kudenda iro regomarara rechibereko.

Tinobonga hurumende nemabato akadziemerera vanoite zvibvumirano zvekuti muntu weshe ahanire kuva nehutano hwakanaka. Kana asina mare pane mabato anodetsera vanoshaya.

Dziriyo mapazi akazviyemerera ega kukurudzira kuti muntu weshe awanikirwe mvura yakachena, asi zvinokurudzirwa kuti chinoshandiswa pakucheresa mvura iyoyo chingewo chakachena.

Pashi reshe tenderere rinokombidza kuti muntu weshe ngaahanire chese chinoita nezveutano kuti muntu weshe ave anowana kuva nekupiwa mutombo nekuhloyiwa nadhokodheya.

Vanhu vepashireshe vanombovhakacha kunyika dzega-dzega. Mwedu muno muZimbanwe vakavhakacha vakadakara ngechidanho chiriyo chekuti muntu weshe une mukana wekuita zveutano.

Zvakanaka yaamho kuti nyika yedu inoda vanthu vayo iri kuvapa mvura yakachena kuti vakwanise kuchera, uye iri kuzviita izvi ichiisa musinde mwembatso dzavanthu.

Tinavo vana mAzvikokota vana muzvina fundo vari kuti muntu weshe ngaave anohanira nyaya dzezveutano pasava naanosarira kumashure Panyaya dzekudzivirira chitenda.

Vantu vanokurudzirwa kuti vawaniswewo mvura yakachena vana vadodoori kazhinji ndivo vanotumwa kundochera mvura ngavanochera vatange vasuka zviro zvavanoda kuzocherera mvura nekuti hazvipi chimiro chakanaka kuchera mvura yakachena nechidziyo chakasvipa.

Vana vedu vechisikana vanokurudzirwawo kuziviswa nekufundiswa kana vachinge voti kuhumukei kuti vari panjodzi yekubariswa vasingafungiri kana vakasadzivirira bonde ravo.

Pasi reshe rinokurudzira kuti nyika dzeshe dzive dzinopa vantu mvura yakachena inobudiswa yeibva mumapombi kana kugadzirisa zvitsime kuti zvive zvinobudisawo mvura yakachena.

Aripo masangano akadziemera ega anoshanda nehurumende kuwandudza hutano wemuntu anenge ari munyika kuti muntu wehse ahanire nyaya dzine chekuita nezvehutano.

Tinobonga hurumende nepasi rese rinoudza mapato akazviemera ega kubeteseredza utano wevantu nekupa mvura yakachena inobuda pama pombi.

Tinokurudzirwa wo kuti vaba vedu vaende kuzvikora zvepadera dera vagobatana nevamweni pasi reshe veicherechedza kuti muntu weshe ahanire nezveutano kunyazi havane mari.

Vepashi reshe vanonyanya kunyerenyedza utano hwamai nemwana ngekuti zvirozvo zvakakosha zvinenge zviri panjodzi pazvinenge zvaparadzaniswa. Vantu ngavaende kuzvibhedhlera.

Kune zvitenda mazuano zviriyo zvenxondo zveikonzerwa ngekufunganya munthu unenga wakaenda kuchikora akafunda muzvifundo zvake asi basa oritama izvozvo zvinokonzeresawo pfungwa kushata.

Tinokurudzirwawo kuenda kumihlangano inenge yadaidzirwa kuti vantu vauye ,nekuti kune ruzivo rwunenge rweipuhwapo. Vane vanhu vane pfungwa dzisingatori mushe vanodetsereka.

Pane vana vanotobarwa masoro avo asina kuema zvakanaka, vana avavo ngavagamuchirikewo mundaraunda ngekuti vanenge veitopiwa mitombo inovadzikamisa veitokwanisawo kuenda kuzvikora.

Tinokurudzirwawo kuti muntu kana anechitenda chehloko hama dzake ngadzimudetsere nekumuendesa kuzvibhedhlera einopuwa mitombo kana zvakorereka ngaanogara kumbatso dzakaakirwa izvozvo asanzerereka ngepato.

Zvinoshungurudza maningi kuti tinoita hama inenge isingachazwi zvakanaka musoro wayo apo inenge yeigarisana nemi asi mamwe masangano akadziemera ega anoti uyayi tidetserane.

Tinokurudzirwa kuti kana tine hama dzedu dzinehloko risiri kutora zvakanaka tiende naro kuchibhedhlera nekuti zviriyo zvinokudetseredza kuti hloko ridzokerehe pandau.

tinokurudzirwa kuti tigare zvakanaka nevantu vanenga veizwa njere dzavo dzisina kugadzikana. Vamweni vanonga vachangotanga ngavakurudzirwe vaende kuzvibhedhlera vanohloiwa nemadhogodheya.

Tinodetsereka kana hurumende ikati detseredzawo mumabuya mwedu, kuti muvewo nezvibhedhlera zvidodori, izvo zvatinokwanisa kurumbeyo kana tichinge tatikabeza nezvitenda zvatinenge tiyinazvo mundaraunda mwedu.

Zviriyo zvibhedhlera zvati bhebhebhe muntaraunda mwedu. Zvawanda maningi mumabuya mwatinogara. Vantu havachahambi veizoonekwa veivata mumapato ngekushaya simba.

Variyo vezvibhedhleya zvikuru nezvidoko vanoonana kuti vashandidzane veidyidzana. Zvibhedhlera zvidoko hazvina dhokodhera zvina mukoti unohleya zvitenda zvidodori.

Zviriyo zvibhedhlera zvidoodori zvinokwanisa kudetsera vana vedu vanenge vane matambudziko uye zvinodetserawo vana vanenge veida kudzivirirwa zvitenda zvakatarwa nehurumende.

Zvibhehlera zvedu zvidodori zvinoshandawo maningi munharaunda mwedu nekuti ndizvo zvibhehlera zvatinotanga kuenda kunohloyiwa kana tine chiyayiyo chinenge chechitikabeza mukuwo ngemukuwo.

Zvakanaka kuti vana mutape vedu nana sabhuku vabatane vaite kuti zvibhedhlera zvedu zviduku zvatinozviakira zvega zviwanewo zvikwanisiro zvekufanana nekuhloya vantu.

Ndaramo chiro chakakosha maningi. Vanthu veshe vanokurudzirwa kukoshesa ndaramo yavo nekutamba veienda kuzvibhehlera nekunoona madhokodheya nekuhloiwa mikuwo nemikuwo.

Totenda hurumende yedu inoramba yakavandudza fundo yevana vanoenda koita madhokodheya, vanopuwawo michina yekushandisa variyo veifunda kuitira kuti vaenzane nevaya vakandofunda kunze kwenyika.

Vezvibhedhleya vanombogara vari madhogodheya nevakuru vakona veifundisa vamweni vanenge vauya kuzofundiravo kuzoita basa ravo iroro. Izvo zvinokudzwa nekuti zvinokurudzira kushandira pamwe.

Dzidzo inhaka yeupenyu. Kudzidzisa mwana kuva nenhaka yekumusiira. Varipo vana varikutodzidziswa kuita madhokodheya varikutoshandisa michini yechizvino zvino.

Zviriyo zvikora zvabeurirwa vana vanenge veida kufundira nezveutano kungava kuita dhokodheya kana kuita mukoti zvavayo munyika medu zvinenge zvinevo zvikwanisiro zvakakwana.

Zviriyo zvikora zvirikuvakwa nehurumende kuti vana vaende kuzvifundo zvepadera veinodzidzira kuva vanamukoti kana madhokotera. Kana kutodzidza nezveutano kuti azobetsera vantu muzvibhehlera.

Dzirimowo mitemo nezvizato zvinenge zvakatonyorwa pashi. Munhu ngaakurudzirwe kuerenga kuitira kuti asazokaruka obatwa ngemutemo, kana kutosungwa, ozoti ndanga ndisingaziyi kuti indaa.

Tinavo vantu vanotiemerera, variyo vanoda kuti vantu veshe vazive nezveutano uye vadetserwe kuti vave neutano, pangava pakuhloyiwa kana pamitombo vanhu vasina mare vanodetserwa.

Tinokurudzirwawo kuti tive vanhu vanodetserana nehurumende nemabato akazviemerera kurwisa nekuzivisa vanhu mumuganga nemunharaunda mwetinogara nezvezvitenda zvinenge zviriyo

Zvinotyisa kana uchiona hupenyu hwemwana hwuchienda pakaipa ngekuti unenge wobuda mapundu kana munyaviri, izvozvo ngazviziviswe zvitenda zvinenge zvaveko zvinokanganisa ganda.

Zviriyowo zvibhehlera zvinoita kuti munhu azive kuti munhu wakakosha ndeuri kana kuti mutungamiriri ndeupi kana wazopindwa nedambudziko woenda kunoona vatungamiri vezvibhehlera.

Varipo varikudetseredza muzvibhedhlera kuti muve nemichovha inochovha muntu unenge asingachakoni kudzihambira ega kana kuti anenge atobarwa anehurema hwemakumbo akaremba.

Tinazvo zvibhedhlera zvedu zvava kuvakwawo zvakanaka zvakasununguka kuti vanhu vanohamba pakati pepano rarirwa ngevanhu panenge pasina kubatana panenge pakasununguka.

Tinavo vana mazvikokota vari kukurudzira vantu kuti vasaata muzvibhedhlera panobayiwa ,zvavayo zvekuti muntu akasvika akaremba hayemeswi mumurayini unoenda kuna dhokodheya.

Zviriyo zvibhedhlera zvinogona kunge zvakabatana nemakiriniki madoko vanhu vanosisa kutanga kuenda kuzvibhedhlera zvidoko vozozi vakwire kumusoro.

Timokurudzirwa kuti zvirozvo zvinohamba pamwe chete ngazvive pasinde nepasinde zvirozvo zvakange chitora zvinotengesa mitombo ngazvinge zviripaduze nezvibhehlera zvikuru kana zvidoodori.

Zvibhedhlera zviriyo zvakawanda zvinodetseredza muntukadzi kumufundisa kuti akwanise kuzvidzivirira pabonde ari iyena asamirira dhuna kuti riuye nekuti iro iye une butirowo rake.

Zviriyo zvibhedhlera nekunorapiwa kana kunoitwa nezveutano, kunodetseredza hutano hwemunhu kuti hunge huri pandau. Madhokodheya nanamukoti ndivo vanhu vakakosha.

Zvibhedhlera zvedu zvikuru nezvidoko zvinowanikwa zveinasurudzwa mune zvakanaka zveiwanikwa zvine zvekushandisa nezvekuhloya zvechizvino zvino kuitira kuti hupenyu hwemuntu udzoreredzwe pandau.

Kudhayakwo madhokodheya aishanda einyora zviro zvisingaoneki zvisingaerengeki mazuwa ano tinotenda zvikora zvaveyo vana vanokwanisa kunyorawo zvaunotokwanisa kuerenga.

Ariyo masango akadziemera ega avakushanda nehurumende mukati nezveutano eyidetsera kuti vantu vaya vanoshaya vawanikwe veidetserwa muzvibhedhlera vasina muduso wavanodusa.

Zviriyo zvibhedhlera zvedu nezvinoitwa nezveutano. Zvibhedhlera izvi zvinosisawo kunge zvine mitombo. Kana zveizopuwawo ngemasangano akadziemera dzega.

Kudetseredzao kuti hurumende iise pasinte nepasinte zvinhu zvinodyidzana zvinosanganisira zvibhedhlera zvidoko nezvikuru uye nezvitoro zvinotengesa mitombo.

Zvidzidzo zvinopuhwa muntu kana achinge abatwa chitenda chake, chingava chitenda chegomarara anofanirwa kuzvibatisisa asati atora danho rekuti akwanise kuhloiwa.

Kune zvitenda zvinowanikwa zviri ukati mengazi yemunthu zvinoshatise ganda remunthu, munthu unosise kuenda kunohloiwa kuzvibhedhlera kuti apuwe mitombo unoenderana naye.

Tinavo varimukati mezvibhehleya mwedu, vanodetseredza utano hwemuntu ntombi dziri kunzi dzidetseredze pakudzivirira zvitenda zvakafanana negomarara rechibereko kana rezamu.

Zvakanaka yaamho kuziva zvitenda zvinenge zvechikunesa mukati mwemuviri mako. Kuti uziye zvitenda izvi ndokunge waenda kuzvibhedhlera wondosangana nadhokodheya kana mukoti vokuhloya.

Tinokurudzirwawo kuti kana tine vatana vedu tirambe takavaningira teivaningisa kuti apana zviro zvavari kuchinja ere ungava mugariro wavo mufambiro kana muryiro wavo kuti tione zvitenda zvingavabata

Zvirwere zve mukati me mumwiri mwe muntu azvioneki ne madziso chete zvinoonekwa nana mazvikokota va hloya ngazi kuti vaone kuti chitenda ichi chaka kura zvakadini.

Zvinozwika muzviibhedhlera mweshe nevantu vanenge vane zviitenda zvemukati mwemwiri zvakafanana nezvitenda zvemwoyo kana zvitenda zvemapapu vantuvo vanodetserwa kuzvibhedhlera.

Kune vantu vari kurwara nezvitenda zvakasiya-nasiyana, vanofanirwa kuramba veihloiwa, kuti ngazi yavo ichiri kurumba zvakanaka ere, nekuti zvine njodzi kugara nengazi inorumba maningi mukati mwemuviri.

Variyo vanogara vane zvitenda zveganda rinenge risina kuema zvakanaka vanhuvo vanofanirwa kuhloyiwa ngazi yavo ngekuti ndimwo munenge mune chitenda chikuru kuru chinotadzisa kuita zvakanaka kweganda.

Ariyo masangano akadziemera ega anezvitendawo zvaanenge veiemerera nekuzodetsera vantu vanenge vane zvitenda zvona izvozvo kuti vakwanise kupuwa kana kuhloyiwa pachena.

Tino kurudzirwawo kuti tiende kuno hloyiwa na madhokodheya nana mukoti ngekuti madhokodheya aya pane pa anotogara eyi hleya chitenda zva anenge awona kuti aasi ku zwisisa woto udzana.

Tine zvitenda zvemukati memuviri medu zvinosiso kudzivirirwa nekubaiwa majekiseni anemitombo yekudzivirira nevemuzvibhedhleramo ngavazvidzivirire nekupfeka thlubu dzinodzivirira.

Zvakanaka maningi kuenda kuzvibhedhlera zvinenge zviri padhuze nesu, musindemwo kuitira kuti tisazothikabezwa ngezvitenda zvingava zvinotinesa.

Zvinokurudzirwa kuti muntu ahloyiwe mukuwo ngemukuwo kuitira kuti chitenda chake chaanenge eimwira mitombo chirambe cheininhirwa kuti chiri kudzaka ere kana kuti chiri kuangire kukura.

Zvakanaka yaambho zvinoita vebato rezveutano rinopa mbahla dzinonga dzakanyorwa reishambadza nezvechitenda chavanenge veida kuti vanthu vaziye mukupfeka mbahla idzodzo mukuzikana ruzivo.

Muntu weshe unokurudzirwa kuti kana ane vatana vaanogara navo ngaarambe eivaendesa kuzvibhendlera kunondohloiwa ngekuti vanobata zvirwere zvakasiyana siyana.

Kune zvitenda zvinobatawo ndombi dzedu idzo dzinenge dzisati dzatomboita zvepabonde asi unokwanisa kutozwa kuti waane gomarara rezamu. Vana ava ngavadzivirirwe vachi vadoko.

Zvakakosha maningi kuti muntu une chitenda chake arambe eihloiwa kurumba kunoita ngazi mumwiri make. Kuitira kuti muntu une chetenda chake arambe eihoiwa kurumba kunoita ngazi muviri make. Kuitira kuti zvizikanwe kuti chirwere ichi chakadzikamisa hana ere kana kuti muntu vava panjodzi.

Tinazvo zvinotidetseredza kana tichinge tarwara neutenda hwemukati mwemuviri hwakafanana neitsvo dzinenge dzisingachaiti zvakanaka madhokodheya anotidetsera.

Ngatidetserweyi kuzvibhedhlera, nekunohloyiwa zvinobude mukati memuviri mwedu zvakafanana nemuqhamo. Vantu ngavaite vadetserwe.

Variyo vanoshanda muzvibhedhlera vakafundira kuti vakwanise kuhloya ngazi, gararwa, tsvina yemuntu uye nemvura dzinobuda pamuxamo kana mate.

Zvinodakadza yampho kuti hurumende iri kuramba yeidetseredza zvibhedhleya zvayo kuti vantu vane mare shomani vave vanodetsereka, uye pakuhloiwa kwengazi vaakuti muntu unohloiwa pachena.

Tinokurudzirwavo kuti teienda kuzvibhedhlera tiziye zvatinenge tahambira. vamweni havabviri nekubata-bata zviro zvavasingazivi. Kune vamwe vakazopinde muzvibhedhlera vakasiya vadzimira muntu muchina vekupinzire mweya mumwiri mwake akafa.

Zvibhedhlera zvedu zvabva zvavandudzwawo kuti zvive nendau yekuhloya ngazi vanotorine michina inohloya nemekuisira ngazi yakhona isati yahloiwa.

Zviriyo zvinokwanisa kuti muntu aende kuchibhedhlera, ava nechitenda chake, oenda kunohloiwa. Zvibhedhlera zvikuru zvava naro bandiko iroro rinohloya zvemukati memuviri memunthu.

Varimwo vanoite basa rekuhloya vantu zvinobva mukati mwao zvinenga zvanzi nadhokodheya ngazvingohloyiwa kuti vaone kuti chitenda chirikubva pari Vantuwo vakakoshera zvibhedhlera

Tinazvo zvibhedleya zvedu zvaakukwanisa kuhlora munhu ngekuti zvakavakwa zvikayiswa michina inodetseredza kuti muntu ahloriwe ngazi yake apapo apapo akayemera.

Tinazvo zvibhedhlera zvedu zvakavandudzwawo zvikayemawo zveyibatanidzwa neizvo zvinohloyiwa zvemukati memuviri memunhu zvinosanganisira ngazi negarahwa, vanhu avachapepesheki veyinotsvaka kwekuhloyiwa.

Zvibhedhlera zvedu zvakavandudzwa zvikanzi chimwe nechimwe ngachive nechibandiko rekuhloya zvinobva mukati mwemuviri mwemunthu. Karetu waitomirira zviro zvako wazvipa dhokodheya zvonzi zvaendeswa kumadhorebha makuru.

Kune zvibhedhlerawo zvinokurudzira muntu kuti akwanise kuzvihloya ari kanyi kunyazi kana asingakoni unoenda kunohloiwa mvura inobuda mumwiri make oonekwa kuti chiinyi.

Variyo vanoshanda muzvibhedhlera mwedu avo vakazi ndivo vanoita zvekuhloya vanhu kihloyera zvinenge zvabvamo mumwiri wawo zvakafanana nengazi nengarawa.

Tinobonga hurumende inoramba yeidetseredza kupa avo vanoshanda muzvibhedhlera veihloya zviro zvinobva mukati mwemuiri wemunhu mbahla dzekuzvidziwirira kuti ivo pachavo vasave vari panjodzi.

Vanthu vanokurudzirwa kuti veinge veienda kuzvibhedhlera vakaudzwa kunzi vanoda kuhloyiwa ngazi yavo kana kuzi gararwa ravo kana vechinge vatora gararwa ravo ngavashambe maoko ngekuti vanogone kubata zve utachiona.

Zviripo zvinoshandiswavo pakuhloya muntu panodivavo mimweni mitombo kuti vasangane nayo munjira. Kuti pavanoona huvandu nekushomeka kwazvo pavanenge veitsvaka vanobva vaona chitenda.

Zvinokurudzirwa kuti muntu kana wapinda muchibhedhlera ukanzi enda unopinda iyo usapinda kusingabvumirwi iwewe nokuti pane pamwe panonzi panongobvumirwa vashandi vemwo.

Zvakanaka maningi kuti kana muntu achinzi aende mumba inohloiwa ngazi kana gararwa, tsvina kamvura dzinobuda mumuviri memuntu. Apfekevo zvidhloko zvekuzvidzivirira nokuti unosangana nezvitenda zvakasiyana-siyana.

Tinokurudzirwa kuti kana tichinge taenda mumbatso inoongororwa zvitenda zvedu zvinobva mukati memuviri zvakafanana ngezvitenda zvemukati mwemwoyo ngatiende takazvidzivirira.

Variyo vantu vanodetseredza muzvibhedhlera zvedu. Vantuvo vanodetseredza ngekuchengetedza mwakachena. Kana mvura dzikawira pashi vantuvo vanokorobha. Vantuvo vakakosha.

Tinokurudzirwawo kuti tive tinotsingira vana mai vakazvitakakura neavo vanenge vachangobara veiamwisa nokuti hurumende inovatsigirawo inova hloya pachena .

Zviripo zvinokurudzirwawo kuti vanamai vakazvitakura uye vanaenge vabara vana vavo vachiri kuyamwisa dziripo mitombo dzavanokurudzirwa kutora kuti vazvidzivirire kuti vasabata mimba.

Tinoona vana vedu kana veikura vanosiso kuva vanodzivirirwa kubva kuzvitenda. Vabereki ngatizivei kuti mwana wakwana here kunodzivirirwa, toenda naye.

Kune zvibhedhlera zvinenge zvaka emerera ku hloya vana mai vanenge vane mimba ne avo vanenge vane vana vei yamwisa zvi bhedhlera zvo zvinova detsera mu zvitenda zvinenge zveida kuva wira.

Variyo vanoshanda muzvibhedhlera vanoshanda nevana nemadzimai anenge akazvitakura. Vantuvo vanobetsera pakudzivirira mwana namai kuti vasapinde mujodzi yezvitenda.

Vezve zvibhedhlera ne masangano akazvi emerera ega ano detseredza hutano hwe muntu ku nyanya nyanya hwe madzimai ne vana kuti vawanikwe vei hloyiwa pachena.

Tinokurudzirwa kuti madhogodheya azive michina dzaanoda muzvibhedhlera kuti akwanise kukumbira kuhurumende, kana kumasangano anenga akadziemera kuti abetsereke.

Zviriyo zvinoshandiswa namadhogodheya mukati mezvibhedhlera mwedu. Zvirozvo hazvikwanisi kunge zveishandiwa zvisipo. Madhogodheya anokwanisa kushanda eihloya muntu zvakanaka kana zviripo.

Tinotenda hurumende iri kuramba yeivandudza zvichovha zvinoshandiswa nevantu vanenge vasisingakwanise kushandisa marenje awo zvakanaka zvichovha zvaayo mazuva ano muntu unotoreketa nacho kuti ndinoda kuenda kumuboshwe chotoenda.

Variyo vantu vanoshanda muzvibhehlera vanomishando yakasiyansiyana vamweni vanenge vakafundira mabasa avo asi vasiri madhokodheya havo asi vanenge veita nezveutano.

Zviriyo zvakawanda muntaraunda mwedu, zvokurudzirwa kuti muntu kana achinge akuwara murenje wake, unokwanisa kunodetserwa ndizvo. Zvinowanikwa muzvibhedhlera, eipuwa ndidhokodheya.

Tinokurudzira hurumende itenge chese-chese chinodiwa muzvibhedhlera, kuti hutano hwemuntu huvandudzike, asaende kuzvibhedhlera otama rudetsero.

Tinokurudzirwa kuti tive nezvinoshandiswawo muzvhibhedhlera kumbhatso kwedu, kuitira kuti pane zvitenda zvetinofanirwa kungozvihloya teiningira kuti zviri kudzaka ere kana kuti zviri kukwira.

Variyo vanopawo hurumende rubetsero kuti madhokodzeya ave nezvekushandisa pabasa rao vanthuo vanoda kukudzwa ngekuvanamatirwa kuti varambe veikomborerwa.

Tinobetseredzwa muutano hwedu nezviro zvakatikoshera muhutano kuva nezvekushandisa zvinodiwa nemukuwo. Madhokodheya anazvowo muzvibhedhlera mazvo, ivo vantu vanosiso kuvanazvovo mumhatso mwawo.

Zviriyo zvinoshandiswa nemadhokodheya muzvibhedhlera medu ,zvinokonzeresa kuti muntu akwanise kuva neupenyu. Vantu ngavazvione kuti zviro zvakhona zvinoshandiswa, zvakasukwa zvakanaka ere.

Variyo vanoshandisa zviro kuti vataurirane vari pamabasa. Izvo zvinokurudzirwa kuti muntu weshe akwanise kuchishandisa kana eishanda ipapo kuti asarasikirwa ngemashoko.

Variyo vantu vanotya kuenda kuzvibhehlera nokuti vanofunga kuti zvibhehlera zvinenge zvisina zvikwanisiro. Hurumemnde yakauyawo ikawedzera michina yekuti muntu awane kuhloyika, apone.

Zviriyobzvinodetseredza kuti muntubawane upenyu apa tarisiro inenge isipo izvinomudetsererza dsiri muchina dzinenge dzeitofemesa kuti mapapu ake awane kupomba mweya.

Tinobonga hurumende yedu inoramba yeimira nemasangano anenge akadziemera ega. Inokwanisa kupuwa zvikwanisiro zvekuti zvibhedhlera zvedu zvikuru nezvidoko zvive zvinoshanda zvakanaka.

Tinokurudzirwawo kuti tipewo ngazi yedu kana tichiri vatano uku kudetseredzawo kuti iwanikwe kwainochengetwa kuzvibhedhlera idodetsera vanenge vave nengazi shoma.

Tinokurudzirwavo kuva vantu vanobetsereka pandaramo dzavo. Teienda kuzvibhedhlera kunenge kune zvikwanisiro kune zvibhedhlera zvisina michina yekuhloya ngatisapedza nguva tiripo.

Kazhinji tu tinodetsera nemitombo inenge yaonekwa nadhogodheya kuti yakasisira asi chakanaka maningi ndechekuva nemuchini ino hloya muntu.

Zviriyowo zvinokwanisa kuyayeya chipfuva chemutenda kuti chiri kurumba zvakadini uye mufemere wake wakanaka ere ngazviemo zvirimo muzvibhehleya zvikuru nezvidoko.

Tine zvatinokwanisawo kushandisa muzvibhehlera medu. Karetu zvibhedhlera zvanga zvakabudirira zvibhedhlera zvanga zvakaema zvega asi hurumende yakazopindirawo muzvibhehlera zvayo yatenga michina.

Zvinokudzwa kuti hurumende irikuhambidzana nemasangano akadziemera epasi reshe veiudzwawo ngendaya yezvimichina zvinenge zvapindavo munguva iyoyo votokwanisa kuzvipuwawo kaka kuzvitenga.

Michina yechizvino zvino, inodiwawo muzvibhedhlera zvehurumende , izvo zvinodetsera vantu vanenge vanemudusodudo mushomani. Hazvidetseri kuti unendeyo usina mudutso wobva usina kuhloyiwa.

Zviriyo zvinoshandiswa muzvibhedhlera zvimweni zvibhedhlera zvinenge zvisina vachindokumbira vantu vanenge vauya nemutenda wavo kuti vazvitengere mutenda aone kudetserwa mutombo wakona.

Zviro kwazvo zvinoshandiswa ne madhokodheya mu zvibhedhlera zvimweni zvakona vantu atinga zviziyi nekuti atina ku fundira basa rakona asi chese chiri mu chibhedhleya chaka koshere mushando.

Muzvibhedhlera medu movandudzika, karetu waiti ukaguma pazvibhedhlera meida kubudisa muntu mumota maimutekateka mopinda naye muchibhedhleya mwakamubereka . Mazuwa ano kwaanezvino chairwa zvinemavhiri zvinodetseredza.

Pane zvakawanda zvinoshandiswa ngemadhokodheya pakuhloya muntu zvimweni zvakhona zvinenge zvakaite simbi zveipinzwa mukati mwedu kana mukati mwemuviri mwedumbu. Muntu ngaaone kuti chaarikushandisirwa chakachena here.

Variyo varikudetseredza zvibhedhlera zvedu angava masangano akadziemera ega kana hurumende pachayo iri kusimudzira utano hwemuntu ngekutenga michina inomuhloya nguwa nenguwa.

Variyo vanotidetseredza muutano hwedu vanodawo zvekushandisa zvakakwana vanotidetseredza muutano hwedu vanodawo zvekushandisa zvakakwana kuti vakwanise kutidetseredza kutidzosera pandau kuti tisasa nekushaya zvekushandisirwa.

Zviriyo zvimichina nezvekushandisa mukati mwezvibhedhlera zvedu zvimweni zvinoshqndiswa kana zveide kuhloya munthu anenge anyaradzwa eichekwa kuti abudisiwe mwana mundani.

Vantu vano kurudzirwa kushandisa zviro zvine kodzerana navo apo pavanenge va kuhunika mishuna dzavo kana mabhonzo avo kuitira kuti hutano hwavo hudzokerana pandau zviite zvakanaka.

Tinobonga hurumende irikutipa michina unokwanisa kuti hloya ingava nzeye chingava chitenda chemundani kana chitenda chemudziso michina dzaveyo.

Dziriyo mishina dzirikuuya dzakaita zvihlayo zvekuti muntu unogara dzeishandise magetsi kumusimudza nekumuatisa tinobonga kuti anhu akukwanise kugara asingatoneswi.

Zviriyo zvekushandisa muzvibhehlera mwedu zvinodetseredza apo muntu weida kumubaya jekiseni panenge peidiwa naiti uye nemushonga unenge uri muchibhodhoro mwakona.

Zvakakosha yambo kuti muzvibhedhlera mwedu munge nezvekushandisa dhokodheya anoshanda zvakanaka ahloya mutenda eyishandisa zvinodiwa.

Zviriyo zvinoshandiswa ngemadhogodheya, kungava pakugadzirisa mishuna kana pakugadzirisa makodo. Ngatishandidzane navo tikwanise kudetserwa, ndaramo iende mberi

Variyowo vantu vanokwanisa kudzitengera muchina yekudzihloya varikanyi kuitira kuti pavanoona zvichinge zvashata vorumba kuchibhedhlera kunana dhogodheya nanamukoti.

Tinadzo michina dziri kuuyawo dzeibva nekubanze kwenyika dzitidetsere muzvibhedhlera zvedu madhokodheya awane kuhloya zvine mukurumbira uye zvine unyanzvi.

Tinobonga hurumende yedu inoramba yeitidetsera muzvibhedhlera yeipa zvikwanisiro zvinowanikwa. Vantu ngavadetsereke nemuzvibhedhlera zveduzvo nezvikwanisiro.

Tinayo mitombo yechiyungu inodetsera pakuderedza marwadzo. Pane imwe mitombo isingaiti kuti munhu aite wokumwa, inoshandisa majekiseni. Vanomubaira zvopinde mutsinga nemungazi.

Tinadzo mitombo dzechiyungu dzinogadzirwa ngemakambani akasiyana siyana, vantu ngatizive mitombo dzekutenga kune dzimwe nyika dziri kugadzira mitombo dzisingakwanisi kushandiswa munyika madzo,

Mitombo yechiyungu irikunasirwa kune dzimweni nyika zvinova zvinorwadza kuti dzimweni nyika dzinonasira mitombo asi voti munyika mavo imwomwo munhu mutombo uwowo audi kuoneka munhu eiushandisa isu senyika ngatidzirambewo mitombodzo.

Zviriyo zvinotaurika kuti mimwe mitombo iri kusumudza zvitenda mukati mwemuiri wemunthu, zvinokurudzirwa kuti munthu apote eirya zvinoaka muiri ,kuitira kuti asaita zvitenda zvinopa kuti arambe eimwa mitombo yechiyungu.

Kuva nemitombo dzechiyungu mumphatso hupfumi hwakanaka asi chinozodiwa ndechekukona kuuchengetedza pandau yakanaka. Dzimweni mitombo dzinototaura kuti dzinoda kuchengetedzwa munotonhorera.

Tinadzo mitombo dzatiinadzo dzinodetseredza kuti muntu kana ane mundani musina kuema zvakanaka, musingadzikani, unokwanisa kupuwa ophuza, otopona.

Dziripo mutombo dzechiyungu dzinodetsera vanenge vane zvikosoro mundu kana ane besha rake anosisa kuenda kotenga mutombo yechiyungu odetsereka nekukasira.

Ndiyo mishonga yedu yechiyungu irikukurumbira kuti ishandiswe kuti zviyaiyo zviite zvishoma, uye muntu anenge ane chitenda chinyarare muntu atokwanisika kudzokoredzeka pandau.

Dziriyo mitombo dzechiyungu dzinomwiwa kana mwana achinge ane chikosorwa. Mwana unokodzera kumwa mutombo wezera rake nechipimo chinenge chakaudzwa.

Tinobonga hurumende iri kuita kuti mitombo yechiyungu isatamika munyika. Zvinhu zvinorwadza nekukharudza kuti mutenda unenge unemari asi mutombo woshaikwa munyika

Tinokurudzirwavo kuziya mitombo yedu yetinonga teigara teishandisa mazuva eshe tirikanyi nemazita avo. Nekuti pane pamwe patinohamba tatikabezwa tizokanganwa tizomatengavo kuzvitoro.

Iriko mutombo yechiyungu inodetseredza vantu vanenge veitambudzika zvezviyaiyo. Vantu vanokurudzirwa kutora mitombo dzavanenge vahloyirwa vakwanise kudzi .

Dziriyo mitombo dzedu dzechirungu dzinodetserwa kuti vantu vashande zvakanaka vanoita kuti muntu ukamwa mapirizi kana weizwa musoro weirwadza unobva wanyarara.

Tombo dzechiyungu mizhinji yakhona inouya iri mapilizi mapilizi anomwiwa kana muntu achinge arya pane mamwe mapilizi anomwiwa zvisinei nekuti munhu warya ere kana kuti aazi.

Dziriyo mitombo dzechiyungu dzinonasirirwa kuti dzidetseredze muntu anenge anechitenda chake muntu unenge eineseka ngemarwadzo emirenje dzake akamwa maphirizi awawo unokwanisa kupora.

Tino kurudzirwa kuziva mashandire anoita mitombo we chiyungu watinenge teida kushandisa uye kuziya kuti uno chengetwa sei kuitira kuti ugo shanda zvakanaka.

Dziriko mitombo dzechianhu, dzavakuiswawo mumabhodhlera. Dziriyo mitombo dzechiyungu dzinoshandisawo zviro zvinenge zvakanasirirwa. VekuIndia ndivo vanonyanye kuuisa mitombo munyika mwedu.

Tine mitombo yedu yechiyungu, inotidetseredza pakurapwa kwedu, kana dhokodheya atibata chiyaiyo, unotinyorera mitombo idzodzo, totopuwa kana musina muchibhedhlera tonotenga .

Zvitenda zvakawanda munyika. Zvimwe asi zvinokwanisa kupedzwa ngemitombo yakasiyana siyana. Kunemitombo yekumwa semaphilisi, kuneyimwe yekutomwa semvura yakasiyanana siyana neyimwe yekutoyisirwa mumwiri sejekiseni.

Iriyo mitombo yechiungu, inodetseredza apo muntu eyida kudetserwa anechiyayiyo. Kunemitombo inobaiwa semajekiseni. Mitombo iyi inokasira kunyaradza marwadzo.

Iriyo mitombo yechiyungu irikushandiswa neani anenge achiziya nezvayo. Muntu ngaakone kuerenga kuti agowana kushandisa mishonga zvakanaka, asazo erenga zvisizvo.

Dziriyo mitombo dzechiyungu ,dzinouya dzeibva kune dzimweni nyika. Dzinombosvikira kwadzinosvikira dzozoongororwa kuti dzinokodzera ere kupinzwa munyika kuti vantu vadzishandise.

Tinokurudzirwa kuti tishandise mitombo dzedu mune zvakanaka. Kana muntu ane chiyaiyo, akahloiwa nadhokodheya, vakati unomwa rimwe, muntu ngaasati chiyaiyo changu chanyinyisa nyamashi odzipa matatu.

Tinayo mitombo yechiyungu inotengeswe muzvitoro mitombo iyi tinosise kuyiziye nemagama ayo kuitira kuti tiiziye patinoideedzera kuti tisazopuwa inenge isiriyo.

Dziriyo mitombo dzechirungu dzinotidetseredza, dzinova idzo dzakanasirwa neunyanzvi, munthu kana ane chitenda, akadzimwa, unokasira kunaya, chiyaiyo chobva chatopera.

Variyo vanoshandisa mitombo yechiyungu kudzora kana kunasiridza ganda ravo zvinodiwa kuti muntu arambe einasiridza ganda rake asi ahloyiwa nachiremba tisandoshandisa mitombo dzega dzega.

Tinadzo mitombo dzechiungu dzinodetseredza muntu unenge anechiyayiyo chake. Chikurutu kuenda kunohloyiwa nadhokodheya namukoti wopuwa mutombo unowirirana newe.

Tinayo mitombo yechiyungu inotidetseredza patinenge tine zviyaiyo. Vantu ngavashandise mitombo yechiyungu sezvinenge zvatsanangurirwa nadhogodheya kana namukoti.

Ngatifarirei zvekuerenga mitombo dzatinenge tapuwa tisati tashandisa. Nokuti vantu vanoshanda muzvibhedhlera vantuwo venyama. Vanogona kunge vashaisha mutombo wekukupa iwewe wongoshandisa usizi kuerenga.

Iriyo mitombo dzechiyungu dzinodetseredza kuti muntu akwanise kuva anoita hutano hwakanaka kana achinge apedza kudzishandisa nemazvo achiteedzera zvaakabhiirwa.

Tinokurudzirwa kuti timwe mitombo yedu yechiyungu teitedzera zvinodiwa . Imweni mitombo inoita yekumwa tine chipimo chatinoteedzera imweni inenge iine mumbonyo ngatimbonye zvakanaka .

Tinokurudzirwa kuenda kuzvibhedhlera kana tine mutenda uri kurukutika asingachagoni kana nekumwa nemvura iripo michina nezvekushandisa zvinomupa mvura kuti awane simba.

Dziriyo mitombo dzinodetseredza vantu kuti vakwanise kunyaradza zviyaiyo zvavo kana kutopedza chiyaiyo chinenge chabata muntu, muntu ngaafarire kushandisa mitombo yechurungu.

Dziriyo mitombo dzechiantu, dzavakuitwawo mitombo dzechiyungu. Mitombo dzechiyungu dziriyowo dzakagadzirwawo ,kubva muzviro zvatisingaziyi , asi tikaerenga magaba akhona, tinoona kuti akagadzirwa ngeyi.

Tinova nemitombo dzakasiyana siyana dzinobetseredzawo nekuvana vadoodori, vana vadoodori vanosisa kupuwa mitombo dzinenge dakanasirirwa ivona vasamwa dzevakuru.

Tinokurudzirwa kushandisawo mitombo dzechiyungu, kuzvibhehlerayo unogona kutoenda wotobairwa jekiseni wotowana kupona vantu votodetsereka muntaraunda mwedu nekuti mitombo yechiyungu izere.

Kune mitombo yechiyungu inonasirirwa kuti igare panotonhorera ukaisa pasingatonhoreri inobva yapera simba yotova muchetura mukati mwemwiri mwako ,ngatichengetedzei mitombo dzedu pandau.

Tinazvo zvinoshandisa madhokodheyaa edu, Izvo zvinosanganisira mitombo dzavanenge vaongorora vakaona kuti dzinokwanisa kudetseredza pachitenda chavanenge vakuhloyaa iwee.

Tine zvakawanda zvinowanikwa kana muntu achine nechitenda chechikosoro vantu vanokwanisa kutenga mitombo yavanoita ekumwa vamweni vanoita mapilisi ekumedza.

Dziriyo mitombo dzinodetseredza kufamba kwengazi mutombo idzi dzinosisa kupuwa kana taenda kuzvibhedhlera nekuti tikazvitorera tega tinokona kuzvikuvadza hutano hwedu.

Kunokurudzirwa kuti muntu asangoshandisa mitombo dzanenge asina kunge ahloyewa kuti ayite. Pane vanemucuba wokuti ndakamboshandisa uyu, unokwanisa kuwushandisawo, hayiwa! Zvakashata.

Variyo vantu vanoti kana varya chikafu vanokwanisa kuposhwa pamoyo pavo kana kukarakadwa pahuro. Zvavakupedzwavo nemutombo vechiyungu vantu vanokwanisa kumwa votogadzikana.

Variyo vantu vane mutombo dza vanoshandisa ivo vasizikumbohloiya ngekuti vane ruzivo rwakawandisa vanongotenga zvavada asi vozowana chitenda chyiramba cheyikura

Zvinodetsera maningi kuziya mitombo dzaunenge weitora kuti inokwanisa kupera simba riini, uye yakagadzirwa kunyika iri, uye mazina ayo anorevei, kuti ugodetsereka pautano hwako.

Dziriyo mishonga dzechiyungu dzinowedzera utano mukati mengazi yemuntu , muntu asina utano hwakakwana aripo maphirizi kana mushonga wekumwa unoti utano udzoreredzwe pandau

Tinobonga hurumende yedu inotipa mitombo yechiyungu. Tirikuona vantu vakawanda vaunenge wofungira kuti apasisina ndaramo asi unotomuona otomuka otohamba.

Panemitombo yechiyungu inotidetseredza kuti tidzokere pandau, vantu ngavaende kuzvibhedhlera vanoponereyo panekufa varimumhatso.

Mitombo yechiyungu yakanaka kuishandisa kana uchiishandisa nemazvo, dzimweni mitombo ukadzishandisa sezvisizvo unotozonge woshata hloko rako.

Dziriyo mitombo dzechiyungu dzinokwanisa kumwiwa nemuntu anenge asina kumbobvira aende kunohloyiwa nadhokodheya kana namukhoti, dziriyo dzinokwanisawo kushandiswa nemuntu anenge ahloyiwa.

Iriyo mitombo yechiyungu inoshandiswa nevantu zvakasiyana siyana kune mitombo inoita kutoti muntu unenge asisina tariro yekurarama akwanise kutozoonekwa eihamba.

Tinotenda hurumende inoramba yeishinaira ngekuti muno amusati mogadzirwa mitombo yechiyungu. Inotoitengawo kubanze kwenyika, asi inozopawo vemuno kuti vahloye, kuti inoshandisika ere.

Tinayo mitombo yechiyungu iyo inogara yeishandiswa nemadhokodheya emazuwa ano iyo mitombo inoda kuisa pakanaka . Imweni yakhona haidi kuiswa pazuwa.

Kune vantu vanoreketa kuti mitombo imweni yakashata kuramba weiishandisa izvo muntu ngausaita zizwa wakazwa pashi pemuti enda kuzvibhedhleya unobvunzisisa nyaya inoenderana nemutombo wauri kutora.

Dziriyo mitombo dzinokwanisa kutopuwa nadhokodheya apedza kukuhloya chibhedhlera ichocho chinenge chiri chibhedhlera chinenge chiri chibhedhlera chiri padera dera chinokwanisa kuti aunzerereki nedhorobha reshe.

Tinoramba teidetserwa mukupona kwedu nawo mitombo dzechiyungu. Ndaramo yedu ichinge yoneseka ngezvitenda zvinenge zveirwadza mishuna dzedu, tinokurudzirwa kuenda kuzvibhedhlera kunohloyiwa namadhokodheya.

Dziriyo mitombo dzinodetseredza muntu unenga arukutika asangachakwanisi kumwa nemuromo wako michina idzodzo dziriyowo dzinenge dzeishandiswa kuti mutombo iwowo uhambe upinde mumwiri memuntu .

Tinokurudzirwawo kuti kana tine gosorwa ratiinaro tiende kotenga mutombo risati rakura, rakuvadza mapapu edu. Vantu ngavadakarire kushandisa mitombo yechiyungu.

Dziriyo mitombo dzechiyungu dziri kudetsera mumwiri mwemuntu. Muntu ane chiyaiyo chake anokwanisa kuenda kunotenga mitombo idzi otodzokeredza utano hwake pandau.

Vana zvipo zvakanaka zvinobva Kuna mwari ngatiitei vana vatinokwanisa kungwarira tisasiya vana vedu veita kunge nherera ndererayo dzinodetserwa ngenyika nemabato akazviemera.

Tinokurudzirwavo kuti tive vandu, vanoda kuchengetedza hutano hwevana, vana vanosisavo kuva nezvekutambisa ndiko kuti pfungwa dzavo dzigare dzaka dzakanyevenuka uye kuti dziti lemuke lemuke.

Vana vanodakadza kana vari vapenyu vane utano hwakanaka uye vana vanofanirwa kuonekwa pavanenge veitambira, vamweni vanozoita njodzi vatambira mumvura.

Tinavo vana vadodori vanoda kuchengetwa ngokudaro kune mabato anodziemerera ega eimiririra kodzero dzemwana mudoko uye kuti akwanise kunhloyiwa pachena pasina muduso.

Hekani hekani, vanohloya vantu varikupuwawo zvokupfeka zvinoita kuti vazvidzivirire. Avo vantu vanenge veishanda nevana vedu vanofanirwa kunge vakadxoka kuititra kuti vasapa vana zvitenda zvevantu vakuru

Aripowo mazuwa anotarwa nehurumende ekurangarira zvitenda uye nekirangarirawo zvitenda zvinobata vana vadodori. Vantu vanokwanisa kutoita michovha yemabhasikoro kuti vantu vakwezve.

Tinobonga hurumende yedu inoramba yeidetseredza isingatarisri kuti munhu wauuya nerubatsiro muchena ere kana mutema, vanhu varikudetserwa maningi nezvekuhambisa kana vasingachakoni kuhamba.

Zviro zvakanaka maningi kuziya madhokodheya kuti anenge akafunda nezvei ngekuti kune mamwe madhokodheya ano ngozoramba eirapa ngezvitenda zvaasizi kufundira muntu eito tsakatika.

Variyo vantu vanoshanda muzvibhedhlera vanenge vasiri madhokodheyapi. Vamwe vanenge vari madhokodheya asi vanoshanda zvitenda zvakasiyana-siyana zvakafanana nekuti muntu unotongoshanda chitenda chevana.

Variyo vanodzidzira kuhloya zviro zvakasiyana siyana pamuntu. Pane vamwe vanodzidzira kuhloya zvemadziso votodetsera muntu votomupa kana magirazi.

Tinavo vanoshanda muzvibhedhlera, vanoshanda kuhloya ngemichina vangava vanohloya mitombo kana kuhloya zviro zvinenge zvabva mukati mwemuviri memuntu , vanoshanda basa ravo.

Vantu vanokurudzirwa kuona vanachiremba vanenge vane unyanzvi muzvitenda zvavanenge vanazvo hakusi kungoenda kuchibhedhlera weingosangana neadhokodheya anenge eindorapa zvirwere zveshe zveshe.

Zvinokurudzirwawo kuti madhokodheya azive nepanogadzirwa pawata mutenda kana ari muchibhedhlera, kazhinjitu vanhu vanenge vauya veine zvitenda avakoni kuzvinasirira mubhedha dzavo.

Koite vantu vanotidetseredza pahutano hwedu, avo vantu vanokurudzirwa kuti vaende kuzvikora veiramba veivandudza fundo dzavo kuitira kuti varambe veodetseredza utano hwevantu.

Tinodetseredzwa mundaramo mwedu ngekuita kuneneg kweiitika nevana vanenge vakaenda hawo kunozvifundira vofundira mabasa akasiyana siyana awo ava nozouya muzvibhedhlerera veikwanisa kutihloya.

Vantu vanohanda muzvibhehlera vanoziyana nezvavanenga vakafunda kuzvikora zvinofundiswa vantu vanozouya veishandemwo unenamumwe unoziya zvakafundira uye unonge eitorikona ngekuti anenge akamirira izvozvo zvega muzvibhehlera.

Tinavo vashandi vanowanikwa muzvibhedhlera avo vashandi vanenge vachishanda zvakasiyana-siyana muchibhedhleramwo, asi donzvo nderekuti utano hwedu hunge hwakanaka hwadzorerwa pandau.

Variyo muzvibhedhlera vanoshanda basa ravo ravanenge vakanofunda. Vamweni vanoshanda basa remushando wokudzivirira nekuhloya zvitenda zviri mukati mengazi.

Muzvibhedhleya medu munokwanisa kuwanikwa vantu vanishandamo veishanda mabasa akasiyana siyana nekudetseredza kuti upenyu hwemuntu huende pandau, apana muntu usina kukosha muzvibhedhleyamwo.

Variyo vantu vakafundira mabasa akasiyana-siyana muzvibhehlera. Vamweni vanofundira kuhloya zvitenda zvemukati memuviri, veikona kunasurudza zvinhu zvinenge zvaipa muntu otodzokera pandau.

Tinokurudzirwaa kuti tikaensa kuzvibhedhlera tinoonekwa nemadhokodheya anenge arimo madhokodheya aya akafundira mabasa akasiyana siyana muzvibhedhleya vanokwanisa kukudetsera zvichienderana nechiyaeyo chako.

Varimwo muzvibhedhlera vanoshanda kufundisa vamweni vantu vanenge veida kuita zveutano. Veivafundisa kuti vanga kwanisa sei kubetsera vantu kuvapa rubetsero hwekutanga.

Tinoona hurumende ichidetseredza kuti mwana weshe ane chishuwiro chekuva nezvekuita neutano awane pake paanopinda zvichienderana nezvidzodzo kuti wakunda zvakadini.

Variyo vana madhogodheya venenge vakafundiravo mabasa akasiyana-siyana. Asi donzvo ravo riri rekubetsera muntu une chiyaiyo vanokwanisa kubetserana pakuudzana mazano.

Zvinodakadza yaemho kuti zvikora zvinodzidzidzisa vanti vanoita nezvehutano zviri kuramba zveiwanda uye zveifundisa mabasa ane mishando dzakasiyana siyana dzekuti muntu inozoita.

Zviriyo zvitoro zvinotengesa mitombo zvimweni zvitoro unotoona kuti ii iyi indori ndamo yega-yega. Unosvika weitama mitombo waunenge wakanyorerwa asi zvimweni zvinayo.

Tine zvitoro zvinotengese mitombo. Tinodada ndizvo nekuti zvinotengesa zveiteedzera mitemo wenyika. Vamwe vantu vanotora miteemb mutombo veiitengesa mumanjira.

Dziriyo mitombo dzinotengeswawo munotengeserwa mutombo usina kumboenda kohloiwa kuchibhedhleya kana nadhokotera kana mukoti varimwo unosvika wobhuirana navo mwopedzerana.

Zviriyo zvitoro zvemitombo zvinodetseredza vantu kuti vakwanise kuvana mitombo mukuvo nemukuvo. Nekuti zvitoro izvi zvinobeura nguva zhinji vantu.

Iyo vanoita nezve kubatsira vantu kana vauya mu zvitoro zvavo veida kubairisa vana vavo majokuseni vano kwanisa kuva detsera nekuti vaka funda nezvazvo.

Dziriko mitombo dzinokwanise kutengwa kuzvitoro zvinotengese mitombo munhu asina kunohloyiwa nadhokodheya nachiremba ngekuti vanhu vanoshanda muzvitoro imwomwo vanotokwanisa kudetsera zvitenda zvimweni.

Dziriyo mitombo dzinowanikwa muzvitoro zvinotengeswa mitombo ,zvitoro izvi azvimbotami mitombo zvinodetsera maningi vasina mare ndivo vangatotambudzika asi mitombo dzinenge dziriyo.

Tinokurudzirwa kuti tive vanhu vanodetsereka muutano hwedu. Utano hwedu chiro chakanaka uye nezvibhedhlerawo zvinotengesa mitombo ngavapfeke mbatya dzekudzivirira.

Zviriyo zvi bhedhlera zvinoitawo mitombo yazvo pazvinozvi chengetera vanogona kubvisisa chi mudoso chishomani kunyanya zvi bhedhlera zve hurumende zvinenge zveyi detsera vantu.

Zviriyo zvitoro zvinotengese mutombo zvimweni zvakona azvibvumidzi muntu kupinda unotenga nepaburi, zvimweni zvakona unotopinda wotozeya weiona mitombo dzinenge dzirimo.

Tinokurudzira vanodakarira zvitoro zvinotengese mitombo vasazviisa pandau inenge yakaita kuhwara pekuti muntu unonzerereka weitsvaka, ngavaendewo pandau yakasununguka.

Zvinokurudzirwa kuziya zvitoro zvinotengese mitombo kuti zvine vashandi vakakodzera ere uye vakafundira basa ravo kugumira pari. Zvidzidzi zvavo vanozvitora kuzvikora zvepadera dera.

Zviriyo zvitoro zvinotengesa mitombo zvinenge zvakabvumirwa ngehurumende mito.bo yeipinda munyika inosisa kuvhenekwa kuonekwa kuti mitombo ine kodzero yekushandiswa ere.

Zvitoro zvedu zvinotengese mitombo tinozviti ngazvibeurwe mukuwo weshe kuitira avo vanenge vatyabezwa nechitenda madeekoni vakanyorerwa nadhogodheya vakwanise kutenga.

Tonazvo zvitoro zvemitombo izvo zvinotengerwa vantu vanenge vauya vachida kudetserwa kune mitombo inotengeserwa muntu anenge auya nechinyorwa icho chinenge chabva kuna dhokodheya.

Zviriyo zvitoro zvinotengesa mitombo, izvo zvitoro zvinoshanda kana zvabvumirwa ngehurumende. Zvakombidza mapepa akakwana kuti zviwane kushanda nevantu munharaunda.

Varipo vanokwezva vantu ngekuyemba kana nekupfeka mbahla dzakanyorwa binikizo ravanenge vawi nganidza vantu, izvi zvinopa kuti vantu vaende vanopuwa ruzivo ivo veidakara.

Tinoona hupenyu hwedu hwei enderera mberi uko kunenge kwei hloyiwa vantu vanokwanisa kubuda ve muzvi bhedhlera veino detsera mu ndaraunda imwomwo.

Variyo vantu vanohambawo mundaraunda medu veibva kubazi rezvehutano angava madhokodheya kana ana mbuya hutano anobatsira vantu vendaraunda kuvahloya pachena pasina mare inoduswa.

Nzira dzinoramba dzeiwanzwa munharaunda munogara veruzhinji. Hurumende inoona kuti vanhtu avahaniri nenyaya yekuti kune muduso wakakura unobviswa kana zvimovha zvinokwirwa inounza zvibhedhlera mukati mevantu.

Tinokurudzirwawo kuti panoenda vamwe endawo unozvizwira wega, usada kubvunza kuti veutano zvavauya muntaraunda mwedu vanga veidei, unganawo panoungana vamwe upuwe ruzivo.

Tina vezveutano vanobuda kuinda muntaraunda muntaraunda umu vanobuda veinodetsera vantu pachena vantu veshe vanenga vaita mukana iwowo vanodetserwa votodzokeredzeka pandau.

Zvakawanda zvinoitwa nemadhokodheya kana achinge abuda pabanze kunoona vemuntaraunda vanohambira zviro zvakasiyana -siyana nemukuwo wakasiyana -siyana. Vantu ngatinodetserwa.

Tinobonga hurumende yedu inoramba yeyidetseredza nezveutano inoisawo vana mbuya utano muntaraunda mwedu kuti vanotiziya nemazina edu vakwanise kutidetsera.

Variyo vantu vanodetsera vezveutano vanonge vakadzidziswawo zvekureketa uye zvekuita kana muntu achinge akuwara panguva yekutanga vasati vamuendesa kuzvibhedhlera.

Tinokurudzirwa kutaurawo maringe zvehutano hwemuntu kadzi izvi zvinova zveiti vantu kadzi vakazi vakurudzirwe kuhloiwa nguwa ngenguwa chitenda chegomarara rechibereko nerezamu.

Vantu vanokurudzirwa kunzi vafundiswe kuti kune zviro zvavanokwanisa kuzvihloya pachavo, vawirirana vari vaviri, kuyitira kuti vapinde muwanano veyiziyana kuti uyu unechitenda ere kana haana.

Zviriyo zvidzidziso zvinodzidziswa vantu kuti vakwanise kuziva ,uye vave neupenyu hwakareba hunenge husina zvitenda. Zvidzidziso izvi zvakafanana nezvidzidziso zvepabonde.

Variyo vanofundisa madzimai anenge akazvitakura vandu vanoda kupawawo ruzivo kuti kana une mimba enda kuzvibhedhlera unokuhloyiwa ukuhloyiwe nezvirwere kuti mwana asazobatira .

Tinavo vezvehutano, vanobuda mundarawunda, veyifundisa vantu kuti vakwanise kudzibata kana vasina kudzibata, vashandise putiro apa pavanoita bonde nemuntu usiri wavo.

Muntu wega wega, pa anenge ari, anekodzero yekuva nesarudzo yake yanoita , pakuti anoda kuita vana vanganayi. Zviriyo zvinodetseredza kuti sarudzo iyoyo ibudirire.

Zvinodakadza kuti mbiti dzedu pane vamotogarawo pashi veifunda nezvadzo veifundira kunguwa zvinoshandisei uye utsanna unodiwa ugare zvakanaka.

Ndombi nejaha zvichinge zvapinda muwanano kana murudo zvinosisirwa kutanga zvaenda kundohloiwa zveibhirwa mazano ekuti zvingaronga sei mhuri yazvo kuzvibhedhlera variyo vanhu vanodetsera.

Vantu vakukwanisawo kuzvihloya kuti vava neutachiona ere kana kuti avana. Zviripoo zvinohloyesa muntu kuti aziye kuti watonta mimba ere kana kuti aana.

Tinokurudzirwao kuti ndombi dzifundiswe nezvekuchengetedza vana neutano hwao nadzo dzifundisweo kuti dzikwanise kuronga mhuri yadzo dzeibara padzinenge dzada.

Vantu vanokurudzirwawo kuti kana eiziya kuti unoita njodzi dzebonde, ngaagare ane zvekudzihloya, nekuti zviriyo zvekudzihloya ngazi yako, kuti wabatwa chirwere chepabonde ere.

Tinokurudzirwawo kuti tifundise ntombi dzedu kuti dzingakwanisa sei kudzinasiridza zvimucheka zvinoshandiswa pavanenge veienda kunguwa yavo kunyazi vasina mare zvinokwanisa kuramba zveishandiswa zveiwachwa.

Vana zvipo zvinobva kuna mwari asi ngekufunda kurikuita vantu. Vantu vanokwanisa kubetseredza kutaura kuti mwana ndinomuda panguva yakati. Naizvozvo kune zvinoshandiswa ngemadhogodheya.

Zvinokurudzirwa kuti muntukadzi aende nedhodha rake kuzvibhedhlera kuti vanodzidziswa nekufundiswawo kuti kuronga mhuri vangashandisa nzira iri.

Vana sikana vanodiwa zvakanyanya munharaunda mwedu idzi ndombi dzinogona kuofekedzwa zvakafanana dzeipuwa zviro zvazvimoshandisa mundaraunda medu idzi ndombi dzinogona kupfekedzwa zvakafanan veipuwa zviro zvavakoshandisa neruzivo kuti vasakwanisa kuita mimba.

Zviriyo zvinonetsa ndombu dzedh hurumende yedu aizvibvumidzi kuti ndombi nendombi dzive dzinopinda murudo zvirozvo ngazvizive vantu veshe vaziev

Vanotamba mutambo vanokurudzirwa kuramba veitasanura mishuna dzavo nekunwa mvura yakawanda kuti vaone kugwinya. Kune vanogwinyisa miviri yavo veitora mitombo dzisingabvumirwe.

Tinoramba teikurudzira vantu vanoita zvemitambo vatore mitombo inenge isina zvinodhaka pakuwedzera simba asi vave vanhu vanoenda kunohloiwa veipuwa mitombo inobvumirwa nadhogodheya.

Ngatidetserei vanenge vane zvitenda zvavanowana pakutamba mitambo dzawo vamweni vanoguka mirenje kananyara ngavadetserwe kuzvibhehleya vadzokere kuunotamba mitambo dzawo.

Tinodetsereka maningi kana tiri vezvemitambo ,kuti tive neruzivo kuti tingagwinyisa sei mishuna dzedu. Kune vamwe vanozotora, zvinodhaka kuti vawane simba asi azvidiwi. Muntu ngaaite eitasanura mishuna, nekumwa mvura yakawanda.

Zvinokurudzirwa kune avo vanoita mitambo dzavo kuti vashandise simba ravo veitasanura mushuna dzavo kana vapedza vomwe mvura nokuti izvi ndizvo zvinodzoreredza mushuna dzavo pandau.

Kungwa kuti muntu unokwanisa kugeka mutsipa achitamba ndabvu kana eitamba mitambo yake. Asi kwaane zvirovo zvinobatsiridza pakudzosera mutsipa ivovo pandau zvakanaka maningi.

Tine vanotamba mitambo dzavo vanokurudzirwa kuvavantu vanotasamura mishuna dzavo. Asi vasingazishandisi zvinodhaka kuti vavane kugwinya apo pavanenge vode kutamba mitambo.

Tinodetsera vantu vanenge veiita zvemitambo vanokurudzirwawo kuva neruzivo kuti vangatasanura mishuna dzavo sei chikurutu kuti varambe veimwa mvura yakawanda.

Zviro zvinodakadza yaamho kuona mwana wako eihlowiwa nemichina yechizvino-zvino. Iwe weitozvionawo pachivhiti-vhiti kuti mukati mwemwana wangu pane chitenda chiripo chinoda kudetserwa.

Vantu vanokurudzirwa kudetseredza upenyu hwawo nekutenga zviro zvinoshandiswa nemadhogodheya kuti vange vanazvowo kumbatso kwavo kuti pano neapo varambe veizvihloya veiona chitenda chavo.

Zviriyo zvinoshandiswa nemadhogodheya zvinota kuti vahloye kurova kwehana kwemuntu. Uyo anenge akanyarara achideteredzwa nemichina kuti avane kufema zvinovabetsera pakumuhloya.

Zviriyo zvinoshandiswa ngemadhokodheya apo pavanenge veihloya muntu une chitenda chakasiyana siyana. Zvirozvo zvinokwanisa kutotengwa zvimweni zvakhona wotogara nazvo mumhatso mwako.

Zviriyo muzvibhedhlera, zvinosiso kunge zveidetsera madhokodhera zvekushandisa, michina yechizvino-zvino ,inowanikwa ichitamika zvibhedhlera zvedu zvikuru nezvidoko . Hurumende ngaitidetserewo.

Zviriko zvinohloyeswe muntu kuzvibhedhlera zvaakukurudzirwa kuti muntu ange eigarawo nazvo kumbatso kwake kuti eikwanisa kuzvihloya kuti topa rake riri kurumba zvakadini mwemwiri wake.

Variyo vanoita nezveutano, vanokurudzirwawo vanthu kuziya michina yechizvino-zvino kuti vadetsereke pavanenge vari kumbatso, veiziyana nedhokodheya wekutaura naye.

Pashi reshe rinokurudzira kuti munhu weshe afundiswe mishando inoitwaa nevemuzvibhedhlera nemichina dzavanoshandisa dzimweni dzinokodzero yekunge dziri kumbatso kwevantu.

Variko vane ruzivo rekuti zvakutoitawo mumbatso kuti mune muntu une chitenda chake motenga zviro zvinoshandiswa nadhokodheya pakumuhloya teitoshandisawo pambatso.

Zviriyo zvinoshandiswa nemadhokhodheya mukuhloya vantu zvirozvo zvinosisa kunge zvirimo muzvibhehleya zvinenge zvavhurwa ndizvo zviro zvinokasira kutariswa kuti chibhehleya chinzi chava kushanda.

Tinokurudzirwawo kuti tizive zvinoshandisa madhokodheya edu. Kana teikona titoziyawo kuti zvinobhuyei kuitira panohloyiwa mutenda kana kuhloyiwa iwe unasewo kuzwisisa.

Zvirimwo muzvibhedhlera zvinoshandiswa nanadhokodheya kuti vatoona muntu anenge akadaro zveshe nemabhonzo anozvishandisa zveitooabhiira kuti zvii zviri kuitika mukati mwemiri wemuntu.

Vantu vanosiso kuva vanogona kushandisa zvivhiti vhiti zvemazuva anaya ngekuti unosvika pane zvimwe zvibhedhleya vanokupa kuti taurirana nadhokodheya weishandisa chivhiti vhiti ichocho.

Tinokurudzirwa kuti kana tine zvitenda zvakafanana nekumhanya kwengazi kusina kunaka mumuviri kana kuva nezvitenda zvekuramba shuga yeikwira tinofanirwa kutenga zvikwanisiro zvakhona zvekuzvihloya.

Zviriyo zvithenda zvinokwanisawo kurapwa ngemithombo yechianthu. Kune zvithenda zviingakonekwi nemitendo yechiyungu nekuti zvinonga zviri zvekurowana asi mithombo yechianthu inozvikurira.

Dziriyo mutombo dzechiantu dzinoshandisa mashakani. Vamweni vanotora mashakani vomatwa, achinge aoma oita kunga bukuta, votokwanisa kutomwa veishandisa.

Tinokurudzirwawo kuti kana teishandisa mitombo dzedu dzechiatu tidziziye kuti dzinoshanda sei ngokuti dzimweni dzakhona dziksshandiswa zvakaipa dzinoisa upenyu hwemuntu panjodzi kutu

Variko vana chiremba vedu, vasharuka vakange vakagara variyo, ngavatidetsere pakuwona mitombo dzinoshanda kurapa zvitenda zvanesa, pane zvitenda zvisiri kurapika nemitombo yechiyungu.

Tinayo mitombo yechiantu chedu yakagara iriyo asi yanga yoshaishidzwa nevemachechi. Vemachechi ndivo vanga voita kuti vanhu vatye kushandisa mitombo dzechiantu ngekuti vaizi munozoenda kugehena.

Variyo vanachiremba vedu vasharukwa vemundaraunda vanogara mumaganga edu vanoziya mitombo dzechiantu ngatigarei navo pashi vatiudzewo tidziziye.

Tinazvo zvitenda zvinokwanisa kurapiwa tinazvo kana teishandisa mitombo yedu yechiantu pane vamwe vantu vanoita zironda risingapori asi akashandisa mitombo yechiantu munotoona raoma.

Tinotenda hurumende irikuvandudza mitombo yedu yechianthu kuti iwane yeishandiswawo pasina kupumhana uroyi kana uthakati, vanthu ngavadetserane detserane muntaraunda.

Zvinokurudzirwawo kuti vantu vave nendau yavanosima mitombo yechivanhu nekuti zvafanana negavakava kune vakatozvitanga kudhaya vatova neminda dzinouya dzeitotengwa veitokwanisa kurarama.

Kurudzirwawo kusima mitombo dzedu dzechianhu ngekuti dziri kunasiridzwawo dzeiswa muzvigumbure dzisina zvimweni zvadzinenge dzatutsirwa zvinozosimudza zviyaiyo mukati mwemuviri mwedu.

Tinotenda mitombo yatiri kuwana yechiyungu, iyo inotidetseredza kana takuhunika. Asiwo vari kuvandudzwa mitombo yechiantu kuti iningirikewo.

Zvinokurudzirwa zvava kuitika munyika mwedu zvaimboitika kunyika dzekubanze munomu zvavemowo mitombo yedu yechiantu yakuto nasurudzwa wo kuti ionekere.

Dziriyo mitombo dzechi antu dzavakunasiriswa kuti dzikwanise kuchengetedzeka wo uye, kushandiswa dzine chipimo nekutiwo vantu vanenge veyipinda machechi vakwanise kudzishandisa.

Dziriko mitombo dzechiantu dzatakagara techidya vana vadzo vanenge vabarwa pashi. Hino tozwa kuti nemashakani akhona anokwanisa kutswanywa tswanywa otoiswe mumvura munhu otowedzera ngazi.

Tinokurudzirwa kuti tishandise mitombo dzedu dzechianhu kana tichinge tine zvatinenge teineswa ndizvo tinobvunza vasharukwa. Vachiriyo vanoziya mitombo ine simba kunyaradza zvitenda.

Tinobonga kuti hurumende yaakubvumidzawo vasharuka vedu vanorapa veishandisa mitombo dzechiatu kuti vaenderere mberi. Asi vanoda kunge vapihwa mapepawo ekuti vashande.

Tinobonga vasharukwa vedu vanoramba vechinasira mitombo dzechiantu dzimweni mitombo ukatodzimwa kana wanga weifemerukira padera unokwanisa kutoona wofema zvakanaka.

Dziriyo mitombo dzechiantu dzinoshandisa dzinde dzinde idzi dzinocherwa dzokwanise omeswa dzaomeswa dzokuiwa kuna kutwa dzaita kunga uswa tokwanisa dzishandisa mubota.

Zvinokurudzirwa kuti titore mitombo yedu yechianhu tiiziye kuti yaiswa muzvibhodhlera ndeipi nekuti kune vanhu vane nharadada vanokwanisa kunyepa pamusoro pemutombo zvokonzeresa zvitenda.

Tinokurudzirwawo kubatana nehurumende nemasangano akadziemera ega kuvandudza mitombo yedu yechiantu kuti ive muzvigumbure zvakanaka.

Dziriko mutombo dzechiantu dzayo vandudzwa ndivavana mazvikokota munyika mwedu kuti dziwanikwewo dzichishandira vanymtu kuti vasaparara nekutame mitombo imwo munyika mwedu dzakazara.

Kune mitombovo dzinotwiva nana mai edu pataikura vaitipa mitombo dzineidzi teimwa kana dzirimusvutugadzike, kana teirya kana dziri mumurivo. Izvi zvaitidetsera kuti tive vantu vanenge vakagara vakagwinya.

Kuva neruzivo chinhu chakanaka. Vasharukwa vedu vachiripo vapenyu vanoziva mitombo yechiyungu yatingashandisa kuti tirarame upenyu hunenge hwakanaka.

Mitambo yechianhu iriyo, yakagara iriyo, vamweni ndivo vanga vasingadi kuishandisa asi mazuwa ano yodetseredza pandaramo yemuntu unenge une zviyaiyo zvake unokwanisa kutodetserwa.

Dziriyo mishonga dzechianthu dzotonyorwa magama adzo uye kuti dzinoshandei kuitira kuti zvizonyorwawo muruvara rwechingezi dzizodetsera munthu weshe zvisinei nekuti mutema ere kana kuti muyungu.

Tine vantu vane zvikwanisiro zvavo vari kukwanisa kuhloya mitombo yedu yechivantu, veiinyora nezvazvo nekuinasurudza kuti iwane kuningirika painotengeswa.

Zviriyo zvitenda zvinokwanisa kurapwa ngemitombo yechiantu. Anhu ngatiziyei zvitenda izvozvo kuti tiwane kudetsereka, tisingapedzi mare teienda kuzvibhedhlera kunohloiwa, pasina rudetsero.

Zvinokurudzirwawo kuti vantu vadetsereke kana nyika ichikirudzira mitombo yechiantu. Ngaivewo nezvinyorwa kuitira kuti zvioneke kuti idiko kuti mitomboyi inoshanda.

Mitombo yedu yechiantu kazhinjitu inoshandisa zvakasiyana siyana pairi imweni inoshandisa mashakani imweni inoshandisa midzi imweni inoshandisa mapande asi imweni inoshanda zveshe pairi.

Zvitenda zvinochokuita nehupenyu hwemuntu, zvimweni zvakhona zvinotoda vedzinza nevepashi vakaenda, kuti zvirapwe nemitombo yechiantu. Zviriyo zvitenda zvakadaro muhupenyu hwedu.

Dziriyo mitombo yakanaka yamboo dzisina dzazvinokuvadza mukati memuviri wemundu mutombo dzechianhu dzakushandis uye dzinobetsera kti munhu adzokere pandau.

Ngatiziwisanei zvitenda zvinenge zvawira minharaunda uye nekuziwa mitimbo inokwanisa kurapa chitenda ichocho iri yechi antu sezvakaitika paya pakauya besha mupengo vantu wakaudzana nezvezumbani.

Zviriyo zvinokwanisa kuwanikwa mumanhataunda mwedu mwatinogara vanthu vanokwanisa kutotora mitombo dzechianthu veitodetserana pachavo vanthu veitorarama veitopona.

Vantu veshe vanokurudzirwa kuti kana une ruzivo maererano nemitombo yechiantu udzawo vantani vamweni vanokone kunyora ngavatinyorerewo magwaro emitombo yedu yatinoshandisa mumakhanyi izikanwe.

Tine mitombo dzedu dzechivanhu idzo dzinotidetseredza muhupenyu hwedu . Karetu anamai edu aitipa bota rinenge rine mutombo totomwa takatokura takagwinya tisina zviyaiyo .

Zviriyo zvibhedhlera wo zvobvumidza munhu kuti ataure kuti wakamboshandisa mutombo yechianhu iri kudhayakwo waiti ukabhuya vana dhokodheya nana mukoti vaikushora kumeshi.

Zvinokudzwa kuona mitombo dzedu dzechianhu dzakuva nechiremerera muntaraunda nemunyika yeshe. Vantu ngavadetserane nekuudzana udzana, risaita zizwa wakazwa kuti mitombo dzechivantu dzoshanda.

Tinokurudzirwa kuti tive vantu vanoda nyika yavo nekuda chivantu chavo vachirimwo vasharuka muntaraunda mwatinogara ngatiwadzane navo vati bhuire mitombo inoshanda.

Variyo vantu vo kurudzira kuti ngati simei mitombo yechi vantu mu maberere edu kana muma pindu edu kuti tiwane ku detseredza hurumende kurwisa zvitenda zvimweni zviri ku korereka ne madhokodheya kuzvi bhedhlera.

Dziriyo mitombo dzechianhu dzakagara dziriyo dzakudhandiswawo pachena pasisina kuhwara hwara weiti ndirikuita zvisingadiwi ndiMwari, tinobonga nehurumende yakatijekesa pfungwa.

Mitombo yechiantu kudharako yainesa kuti uonekwe uinayo, hama dzaitokwanisa kukukomba uroyi ngekuti unenge waenda kunana chiremba vechivantu weida kudetsereka pazvitenda zvako.

Zvirikowo zviri kuitwa ne vantu vemu ndaraunda uye vana ma zvikokota vano ona mutombo wechi vantu vo unyora nezita re chiyungu kuti uno detsere chinyi.

Tinayo mitombo yedu yechiantu yatonezvinyorwa nekuti kune vane fundo yazvo vakatanga kuzvinyora pashi nekuzvinasurudza kuti zvizikanwe uye dzinge dzeidetsera vantu.

Variyo varikushandissa mitombo dzechiantu magomboti. Avo vantu vakagara vanga variyo, asi tanga tooshaishirwa nevemachechi vanoti zvinemadhimoni mukati mazvo.

Variyo vanokwanisa kubetsera vantu veishanndisa mitombo dzechiantu mazuvano havachaonekwi sevanoita huroyi nokuti zvazara munyika kuti mitombo idzodzo dzakatosikwawo ndiMwari..